Sarati n niŋ ka yili wurim, yili maa dikpiya mini taha zaa wurim mi, ka taabo dari mini duu puuni nɛma doya, tihi bela ya maa nyaaŋga.

Yili dundɔŋnim n-laɣim bɛ ka ʒini diri bindirigu. Paɣaba ata, dobba ata ni bihi ayi ʒi mi diri bindirigu. Bi ŋubiri la noo nimdi ka nyuri binnyura.

Daabihi n-ʒi loori gbuni n-gahindi tuya bɛ gahindila tuya maa n-niŋdi piɛri puuni bɛ zaa malila bɛ piɛri ka mali bɛ kuŋkɔna bɛ piɛri puuni

paɣ' so n-ʒi o shitɔɣu ni n-lara. paɣa maa kohiri la chinchina. Chinchina maa galisi mi m-be o nyaanga. Paɣa maa yɛ la liiga ʒee.

Bibil nyaɣi gungɔŋ ʒɛya ka lo o zabiri ka niriba zanzan o nyaanga shɛb yɛla chinchina ka o bihi taba gba za o nyaanga diɛma puuni ka bɛ be bibil maa ŋmɛrila gungɔŋ maa

Niribi n-ʒi ashibiti ni. Bi mi zaa nimbili yino bi viɛla. Bi zaa zaŋ la plaster tabli nimbil yini. Paɣakura mi n-galisi niribi maa ni. Bi guli la dɔɣite.

Niriba m piɛ foolii ilekshini tam ni bɛ piigi tingbani zuɣu paɣa so pun piigi o dini ka kpabirili n niŋdi baloti boɣasi maa puuni nitiba zala o nyaanga n lihi o ni zaŋdi niŋdi di puuni maa.

bihi n-diɛmdi bɛ diɛma ka guui doli taba bɛ guurimi yirina mɔɣuni ka ninkura doli bɛ nyaaŋga ka yuuni ba ka lara bihi maa bi piri namda

Sahara puuni ka binnɛma nyuri kom ka loori zaya ka niriba be loori maa ni n-lihiri binnɛma maa mini biŋkɔbiri maa

Tingbani zuɣuri maa n chaŋ ti miti gana piresidenti Nana akufu ado ka o tiri bɛ yino nuu ka bɛ zaa lara.

paɣa n ʒiya diri bindirigu o yela liiga ka di bɔb zaɣ'sabinli mini zaɣ'piɛlli o ŋʋbirila toya ka ŋʋbiri gala ka nyuri kɔfi mini binyura

Dabba n-laɣindi mɛri baanjira. Shɛba leentirila baanjira maa ka shɛba yoori niŋdi ventigleeshin maa puuni. Bɛ ya maa ka baanjira ka bɛ maani tiri ba.

Shikurubihi n ʒi shikuru duu puuni bi bohandila lunsi ŋmɛbu bi chicha nim bɛla nyaanga ʒɛya ka shikuru bihi maa shaba ʒiya diɛmda

Paɣisaribala m-bari cheche ka baɣili o tuzɔbihi ayi paɣibasaribila maa ʒila piɛɣu ka lo dari cheche maa zuɣu bɛ kunila yiŋa paɣisaribila maa yɛla chinchini ka bɔbi bɔbiga

Shinshɛɣu puuni ka baanjira maa nyɛ zaɣ' piɛlli ka bimbira pa baanjira maa zuɣu ka binshɛɣu kam nyɛ zaɣ' piɛlli ka diɣi be baanjira maa puuni. Baanjir' viɛlli m-bala.

Chaina nima n ye bɛ liiga waɣala ka laɣim Zamaatu suhuri bɛ naawuni bɛ zaa fola bɛ noya ka zaŋ bɛ nuhi shihiri taba n suhiri bɛ naawuni.

Niriba n ʒi laakum zuɣu m pe fooli m be dezet ni n chana bɛ pam lɔla bantabti ka nyɛ silimiinsi bɛ gɔrila fɔŋ

Laɣingu niŋ ka niriba ata wari waa shɛba bɛla bɛ tooni ŋmɛri lunsi tiriba ka bɛ wara ka shɛba za lunsi maa nyaaŋa lihiri ban wari waa maa ka gbahiri bɛ nuhi.

Niriba n-yaɣiri pala ka ya waɣila be bɛ nyaaŋga. Niriba maa galisiya pam bɛ yenyela nɛma bɔbabɔba. sainboodinima n-bela yiya maa zuɣu.

Paɣa m be o dundoŋ ni tora boraade mini nyuli o torimi ni di lebi sokoro nohi bela dundoŋ maa puuni guuri nyaanga maa.

paɣaba ayi n za tiŋpuuni bɛ bibaa ata zirila leemu n kohara paɣa yino ŋun ʒi leemu kpabla bia ka tiri paɣa so ŋun bɛ ʒi leemu nua paɣaba ata maa ban kohari leemu maa puuni yino nyɛla bibla o gba ʒila leemu

Paɣiba m-be daa puuni n-kɔhiri kamantoosi. Yino bela nyaaŋga n-nyiini o nyina ka kamantoosi maa be bɔɣiti mini dalibihi puuni.

Zamaatu n laɣim tia gbuni n suhiri aduwa shɛba yoola bɛ nina ka shɛba bɔb'binina yili dunduŋ puuni ka bihi maa bɛ n suhiri adua maa

Paɣaba anahi bela mɔɣuni n-chana niriba ayi ʒila kpalansi ka zaɣ' yiŋka ʒi bɔkati ka yino bi ʒiri bin' shɛli paɣaba anahi maa zaa kpabila bihi n-chana

Niriba pe fooli bɛ Airport leri koma dabba mini paɣ'ba zaasa ni bɛ bihi bɛ zaa gbubila bɛ baajenima ka shɛba nyaɣi ka shɛba gbubi bɛ baaje tinŋ gbuni.

Niriba ata zaya dabba ayi paɣa yino bɛ mɛrila bɛni bɛ yela bɛ tumani nema ka pili bɛ tumani zupiligu bɛ lihiri bɛ mɛri binshɛɣu maa takara puuni